Grand bii mungeh njaw yehreh, yehreh bang cii taabul bii mungy ameh coulehreh bu nehteh ak lu njull.

Nyarii nit nyungi teh ai carton, teh cartoon yii ai bine kai nyusi neka.

Ñaari dall yi mungi ameh kuloor bu ñuul ak bu honku, nu nekk ci kaw karo. Karo bi mel ni clear, lu nete ak lu weeh.

Plaati wehrre bii mungy am aiiy lehkah, teh njaari plaati wehrre la, njungy neka cii kaw taa taabul bu njull.

Haley gòor yi nu neka ci kaw taabl bi, taabl bu netè ak haley nungi sol yiré yu bulo.

Haley bu jigeen bi, bi nekka ci kanam mungi tè bindèkaayam bi, di binda ci bindam bi. Toog ci kaw toogu, tëdda ci taabal bi di binda.

Bindeh kaiye bi mungeh neka si kaw maraj bi .

Mu nge ame lal, lal bi mu nge ameh darap bu wey redo yu weyh silin bi nuro lu weyh mu nge ameh togu si bori redo yi.